Gbambiɛla ni gbansabla n zaya ŋɔ bɛ nyɛla paɣaba ni dabba bɛ sheba ye niɛma ka di kom nyɛ zaɣa sabila zaɣa nuɣuso zaɣapiɛla bɛ nyaanga bongo nima biɛni ka nyɛ zaɣa dozim tihi zaya tihi maa kama nyɛla zaɣa vakaha.

Gban piɛla paɣaba ni dabba n boŋɔ. Bɛ yila matuuka yiɣirigu n sheerina. Matuuka yiɣirigu maa kom nyela zaɣ' piɛlli ka zaɣ' dozim gabi di puuni. Salo maa ye sutura ka di kom nye zaɣ' sabila, zaɣ' vakahili, zaɣ' nuɣiso. Sagbana nyela din be bɛ nyaaŋa ka di nye zaɣ' nuɣiso ka zaɣ' piɛla gabi dini.

Salo ban ka kalli m be palli zuɣu ka lora nima gba nyɛ ban be nimaani lora nima maa koma n nyɛ zaɣa sabila doo n za loori zuɣusaa ŋɔ o yela liiga piɛlli ka pili zipil'ʒee ka wuɣi o nudirigu boɣu zuɣusaa.

Salo ban ka kalinli mboŋɔ bɛ nyɛla paɣaba ni dabba bɛ ye sitira ka di kama nye zaɣa piɛla zaɣa sabla zaɣa dozima paɣa n zaya ka gbibi nuchee baŋa o nuuni ka piri o buɣa bini ka di nye zaɣa sabinli.

Salo bani ka kanli n za matuuka yiɣirigu gbuni ŋɔ matuuka yiɣirigu maa nyɛla zaɣi piɛlli salo maa shɛba ye nɛma ka di kom nyɛ zaɣi piɛlla zaɣi dozim ni zaɣi taŋkpaɣu matuuka yiɣirigu maa yɛanga sagbana paya di kom nyɛla zaɣi nuɣiso ni zaɣi piɛlli.

gbanpiɛlla paɣ' ba ni daba n ŋɔ be chin mi ben chini tɛngban shɛli maa nyɛla zaɣ' sabila ka di bonbo zaɣ' nuɣisu shɛb yɛ liga la di kom nyɛ zaɣ' piɛli zaɣ' ʒiɛhi zaɣ' piɛlla be nyɛŋa zilijinim bɛni zilijimaa kom nyɛla zaɣ' piɛlla ni zaɣ' ʒiɛhi zaɣ' vakaya

salo n bɛ palli zuɣu shab bari moto ka shab bɛ loori ban bari moto maa sotira nyɛ zaɣ dozim zaɣ nuɣso zaɣ piɛla ni zaɣ sabila loori maa kom nyɛla zaɣ nuɣso paɣa ni doo n ʒi moto zuɣu ŋɔ paɣa maa yɛla liiga vakaɣali ka doo maa yɛ liiga piɛlli

Paɣa m-be duu ŋɔ duu maa tingbani ni nyɛla zaɣ'piɛlli paɣa maa sola jinjam nuɣuso ka piri namda sabinli ka ye liiga tankpaɣu duu maa dukpuna nyɛla zaɣ'piɛla teebuli n-ʒe o nyaaŋa ŋɔ di nyɛla zaɣ'tankpaɣu ka kundu din nyɛ zaɣ'piɛlli pa di zuɣu.

Salo ban ka kalli n yirina jiŋlini paɣaba ni dabba lora nima gba nyɛla di za nimaani lora nima kom nyɛla zaɣa sabila salo maa ye sitira di koma nyɛ zaɣa ʒehi zaɣa sabila zaɣa piɛla ni zaɣa dozima jiŋli maa kom nyɛla zaɣa dozim.

Gbampiɛla ni gbansabla dabba paɣaba n zaya ŋɔ dabba anahi n ʒi tooni ŋɔ yino yela liiga nuɣuso ka di gabi zaɣa ʒee paɣa m be nyaanga ŋɔ ka zaŋ binshaɣu din nyɛ zaɣa dozim n lo o nyɔɣu zuɣu o nyaanga dikpina maa nyɛla zaɣa piɛla n gari zaɣa sabila.

duu n bɔŋɔ duu maa tingbanni nyɛla zaɣ dozim ka kuɣu nyɛ din ʒɛ di sunsuuni kuɣu maa kom nyɛla zaɣ dozim ka kuɣusi gba nyɛ din ʒɛnʒɛ dinni kuɣusi maa nyɛla zaɣ piɛlli duu maa ni kundu nyɛla din paya kundu nim maa kom n nyɛ zaɣ nuɣso zaɣ vakaɣali ni zaɣ ʒiɛhi

Bihi n ʒia ŋɔ bɛ ʒila duu ka teebuli nyɛ din ʒɛ di sunsuuni ka bɛ gbibi kundu nima din nyɛ zaɣa piɛla ka Anfooni nima be dinni bɛ nyaanga duu maa dikpina nyɛla zaɣa dozima ka di tingbanni nyɛ zaɣa tampilim.